naɗawa da shafewa garin fulawa, rolling dough. naɗawa da shafewa garin fulawa muhimmin tsari ne a dafa abinci, musamman wajen yin biredi, meat pie, waina da sauran kayan cin abinci. Ana yin wannan ne ta hanyar haɗa garin fulawa da ruwa, man shanu ko mai, da gishiri ko yeast sannan a kwaɓa har sai yayi laushi kuma da ɗan ɗaurewa. Bayan an gama kwaɓawa, ana shafewa rolling ta amfani da abin niƙa mai laushi, rolling pin, akan wani ƙarin a kan wani farin teburi mai tsafta wanda ake yayyafa fulawa kaɗan don kada yajin ya manne, a mulmula yajin har sai ya zama siranta da santsi domin ya dace da irin abincin da ake son yi. Wannan tsari yana taimakawa wajen samun ingantaccen tsari da laushi a kayan girki. Haka kuma yana tabbatar da cewa ƙullu dough yana da kyau don yin biredi, meat pie, ko sauran nau’ikan abuinci. Yana maida shi mai daɗi da laushi yayin dafawa, yayin dafa shi.

Ruwa a tafki muhammanci da amfani, tafki yana ɗaya daga ciki muhimman kafofin ruwa da ake amfani da su a fannoni daban-daban na rayuwa. Musamman aikin noma kiwo, tafkuna sukan kasance aiki ruwa domin ban ruwa kiwo kiwon kifi ko kuma samar da ruwa don a ba amfani na yau da kullum. A gonaki tafki na taimakawa wajen kula da shuke-shuke musamman a lokutan rani ko rashin isasshen ruwan sama. A kiwon kifi tafki yana zama muhalli mai ƙyau don noman kifaye kamar su talafia kifin ruwa, mai bimi ko chap fish. Ana kula da tsafta da sunadaran ruwa a tafki domin tabbatar da cewa kifin yana girma lafiya da kuma samun ingantaccen ruba ga mai kiwo. Tafki na iya kasancewa na gargajiya wanda aka tono ko na zamani wanda aka ƙera da kayan zamani kamar robobi ko simenti don samar da abinci ruwa da kuma tallafawa tattalin arziki tare da kulawa da tsare-tsaren na kulawa da muhalli.

Tantance amfanin gona bayan girbi. Tantance amfanin gona bayan girbi tsari ne da ake ai watarwa domin raraba kayan gona bisa inganci da dacewa. Ana yin wannan aikin ne don cire kayan da suka lalace waɗanda ba su kai ma'auni ba, ko waɗanda suka samu lahani yayin girbi, wannan tsari yana da matuƙar muhinmanci wajan tabatar da cewa kayan da za a kai kasuwan ko a ajiye suna cikin ƙoshin lafiya. Ana yin tantancewa ta hanyoyi daban daban kamar amfani da hannu don rarraba kayan, ko amfani da injina, injinan zamani don tantance su bisa girma, launi, ko nauyi. Hatsi kamar masara da shinkafa suna buƙatar a tantance su daga tarkace da ƙwari, kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa kuma ana tantance su bisa lafiyasu, da kamannin su, domin su isa kasuwa cikin inganci.

Naɗawa da murza gurasa. Murza kullu, tsari ne me mahimmanci a girki musamman a yi wa abinci, kamar gurasa, mitfayib ko fiza, wannan mataki yana sa kullu ya zama me laushi da santsi tare da tabbatar da cewa, an haɗa kayan cikin kullun yadda ya kamata. A wannan yanayi, ana amfani da abin murza kullu ko hannaye wajen tsawaita shimfiɗa ko ba wa kullun siffa da ake buƙata. A lokacin muzawa, ana amfani da ɗan gari, don hana kullun mannewa a saman aiki ko abin murza, a wanna tsari yana buƙatar dede tanc; dedetancan m; masa lamba; matsan lamba da motsi, dan tabbatar da cewa kullun ya zama na ajiya; ajiye iska, yana ajiye iska da kuma yin girma.

Shuka yara muhimmancin noma. Shuka yara wato seedling su ne matakin farko na rayuwar shuka, wanda ke buƙatar kulawa sosai don su girma lafiya. Waɗannan shuke-shuke ƙanana. suna da mutuƙar muhimmanci domin su ne tushen samun ingantaccen amfanin gona. Ana shuka su ne daga iri mai kyau wanda aka zaɓa don tabbatar da cewa suna da ƙarfin jure yanayi, da samar da amfani da ake buƙata. A yayin shuka yara, shuka yara, ana kulawa da muhalli mai kyau. Kamar ƙasa mai kyau ruwa mai tsafta, da kariya daga ƙwari ko cututtuka. A wasu lokuta, ana amfani da matattarar shuke-shuke (nursery), domin samar da yanayi mai kariya kafin a dasa shuke-shuke a ƙasa. Wannan yana tabbatar da cewa shuke-shuken suna da ƙarfi kuma suna iya girma cikin sauƙi.

Tsarin shuka yara seddenly out, tsarin sukan yara yana nufin yadda ake tsara shuke-shuke ƙanana a wurin shuka koa matattarar shuke-shuke na nursery. Wannan tsarin yana da muhimmanci domin tabbatar da cewa kowane shuki yana samun cikakken sarari da hasken rana, ruwa da sanadarai na ƙasa don girma lafiya. Ana tsari shuka bisa tazara mai ƙyau don hana cinkoso da sauƙaƙe kula da shuke-shuke. A layin shuka ana amfani da layin ƙwarewa tsaye kwance, dangane da irin shukar da ake nomawa ana iya amfani da ramuka ko layuka a ƙasa ko kuma amfani da container kamar tray da tukwane roba a nursery. Tsarin tazarar tsakanin shuke-shuke da layuka na iya zama daga centimeters goma zuwa hamsun. Ya danganta da irin sukar. Wannan yana taimakawa wajen rage gasa tsakanin shuke-shuke da kuma sauƙaƙe ruwa yanka ciyawa ko feshin gungunguna kenan.

sarafa semovita sarafa semovita yana nufin tsari na canza garin semovita zuwa abinci mai amfani semovita ana samunsa daga garin masara ko dawa ta hanyar samar da shi daga matakai na musamman a cikin wannan tsarin masara ko dawa ana nuka su zuwa gari da ake amfani da shi wajen girki wannan gari yana da ɗan laushi kuma yana bukatar kulawa sosai domin tabbatar da cewa ana samun ingantaccen semovita a lokacin sarafawa ana yin amfani da gari da aka nika da ruwan zafi ko na ɗumi wannan yana taimakawa wajen murza gari garin yadda ya kamata sannan a samu semovita da laushi da ɗan karfi ana amfani da tuƙwane ko injuna injunan murzawa domin saurin haɗawa da garin da ruwa semovita yana da matukar amfani a cikin abinci musamman don yin huhu ko semo da ake ci tare da miya ko kayan miya a karshe sarafa semovita yana taimakawa wajen samar da abinci mai gina jiki da kuma kara darajar kayan gonan wannan tsarin yana ba da damar samar da abinci da sauri da sauri da saukin ci

Yin hidimar abincin gargajiya ga al'umma na abokai, yin hidimar abincin gargajiya na abokai ga al'umma na abokai yana da matukar muhimmanci wajen karfafa ala da haɗin kai a cikin al'umma. Wannan yana ba da damar mutane su haɗu su yi hira su kuma more abin gargajiya wanda ke nuna aladunsu da bukukuwansu. Abincin gargajiya yana da wanda aka dafa da ƙwarewa yana ba da damar jin daɗi ɗanɗano na musamman wanda kowane yanki ko ƙabila. Yin wannan hidima yana haɗa da zabar abinci mai ƙyau wanda zai gamsar da kowane aboki ,ana iya shirya abinci aka sarrafa a yankin kamar tuwa da miyar ganye, fufu da miya ko kuma abinci Irinsu jelof rice ko founded yam. A yayin hidimar Yana da muhimmanci a kula da tsafta daidaiton ɗanɗano da kuma ƙwarewar tabbata da cewar kowanne bako yana jin daɗin abincin. A ƙarshe yin hidimar abinci ga abokai yana ƙara haɗin kai da jin daɗin kasancewa tare. Yana karfafa alaƙa da haɗin guiwar yiin abubuwa a tare. Wannan yana nuna muhimmanci al'adar gargajiya a cikin rayuwa yau da kullum, kuma yana taimakawa wajen gina al'umma mai ƙarfi da haɗin kai.

Yayin hidima na ƙyaƙƙyawar abinci ga iyali, yin hidimar ƙyaƙƙyawar abinci ga Iyali yana da muhimmanci wajen tabbatar da walwala da haɗin kai a cikin gida. Abincin mai ƙyau yana samar da gida jiki da karfin jiki ga kowa dga yara har zuwa manya. A yayin shirya abinci ana lura da bukatun abokai iyalai wanda ake shirya abincin da ya haɗa da Kayan gina jiki kamar carbohydrate, protains, fat da vitamins. Abincin mai ƙyau fga iyali na iya haɗawa da tuwo da miya, miyar ganye, shinkafa da kayan miya ko wake da kifi. Muhimmancin ne a tabbatar da cewa mutum yana da tsafta daɗi an shirya shi cikin lokaci don kowa ya ji daɗin ci abinci tare. Yin abinci tare da kula da kauna da ƙwarewa yana ƙara ji daɗi ga dangi yayin cin abincin. Daga ƙarshe abinci mai ƙyau yana ba da l afiyar iyali da hadin kai, kuma yana zama hanya mai ƙyau na sadarwa da girmama alada. Wannan tsari yana ƙarfafa danganta a cikin gida don fitar da cewa iyalai na daɗin rayuwa tare cikin soyayya da girmamawa.

Dodon koɗi a muhalinsa. Dodon koɗi dabba ce mai laushi da ke rayuwa a cikin muhalli mai danshi da ciyayi a cikin daji, ko gonakin kiwo. Suna rayuwa ne a wurare da ke da ishahen ruwa, inuwa, bishiyoyi, da kuma ciyayi, ciyayi masu danshi don kare jikin su daga rana mai zafi. Muhalinsu yana ba su damar samun abinci kamar ganyaye, y'ay'an itatuwa, da sauran tsirrai da suke ci. A cikin kiwon zamani ana samar da muhalli mai kama da na halitta ta hanyar yin akulkin kiwo wanda ke da ƙasa mai danshi, inuwa, katako ko ganye da kuma isasshen ruwa, ana kula da tsafta don gujewa yaɗuwar cututtuka da kuma tabbatar da cewa dodon koɗi yana girma cikin ƙoshin lafiya.

Kiwon kwando sinalari, kiwon kwando wanda ska fi sani da sinalari tsari ne noman kwando don abinci ko kasuwan. Wannan yana buƙatar muhalli mai tsafta lafiya da ina kwandon zai iya samun abinci isasshen ruwa. Muhimman abubuwa da ake buƙata sun haɗa da: wurin da aka rufe ƙasa mai ƙyau, da ganyayyaki ko cikiyayi don samar da kwanciyar hankali ga kwandon. A kiwon kwando ana amfani da kwalaye gidajen roba ko matattarar na musamman da ake ƙera don kiyaye su daga tsananin zafi ko sanyi kwari da sauran haɗari. Abincinsu ya haɗa da ganyayyaki ya'yan itatuwa da wasu kayan noma kamar barkono mai ɗanɗano tsaftar muhalli yana da muhimmanci don hana cututtuka da kuma tabbatar da lafiyar kwanduna. Kiwon kwando yana taimakawa wajen samar da tushen abincin mai gina jiki kuma hanyar samun riga ga masu kiwo da ingantaccen tsari da horo.

Gudanar da ƙasa a aikin noma, gudanar da ƙasa tsari ne mai mahimmanci wanda ke nufin kula da lafiyar ƙasa domin tabbatar da samun ingantaccen amfanin gona. Wannan tsarin ya haɗa da kiyaye ƙasa daga lalacewa da ƙimar sinadarin amfanin gona, tabbatar da cewa ƙasa tana da isasshen ruwa da iska don girman shuke-shuke. Gudanar da ƙasa yana taka rawa wajen rage asarar amfani gona da kuma haɓɓaka ɗaurewar aikin gona kuma. Wasu daga cikn hanyoyin sarrafa ƙasa sun haɗa da amfani da taki ma gargajiya wato manua da na zamani fertilizer, amfani da hanyoyi noma masu ƙare ƙasa kamar noma ba tare juyar da ita sosai ba. Nottle Farming da kuma shuka. Shuka ciyayi masu ƙare ƙasa daga wanke-wanke wato cover crops .haka nan ana amfani da tsarin ban ruwa mai ƙyau kuma kula da ciyawa don rage asara danshi da kumahana kwari ko cututtuka.

Tantance masara yayin girbi tsari mai mahimmanci. Tantance masara yayin girbi tsari ne mai matuƙar muhimmanci don rarrabe masaran da aka girba bisa inganci da dacewa. Wannan tantance wa tana taimakawa wajan cire masaran da ta lalace, wanda ƙwari suka lalata, ko wanda ta samu lahani sakamakon yanayi kamar ruwan sama mai ƙarfi, ko iska mai karfin. Wannan tsari yana tabbatar da cewa masaran da aka ajiye ko aka kai kasuwa tana da inganci. Ana gudanar da wannan tsarin tantancewa ta hanyoyi biyu. Tantancewa da hannu ko ta haryar injunan. Tantancewa da hannu ya hada da cire masaran da ba ta dace ba.

Tattance masara bayan girbi. Bayan girbi ana buƙatar tantance masara domin rarraba ta bisa inganci da kawar da wanda ya lalace, ko ke ɗauke da cuttutuka. Wannan tsari yana taimaka wa wajan tabbatar da cewa masaran da za a da sayar, adana, ko a sarrafa tana cikin ƙoshin lafiya, kuma ba ta da lahani. Ana yin tantancewa tun ana iya tantance masara ta hanyoyi daban daban, kamar amfani da hannu wajan duba launin kamanni, cire wa'inda suka sami lahani daga ƙwari, ko danshi, da amfani da matattara ko iska wajan ware tarkace. A manyan gonakin ana amfani da injunan tattancewa don samu don saurin rarraba masaran bisa girma, nauyi, ko tsafta daga ƙazanta.

Kayan haɗin miya da stew. Ana buƙatar kayan haɗi masu gina jiki da ɗanɗano mai kyau don yin miya ko stew. Waɗannan kaya sun haɗa da kayan lambu, kayan ƙamshin da abubuwan ƙara ɗanɗano. Haɗin miya yana bambanta bisa ga irin miyan da ake so, amma akwai abubuwan da ake amfani dasu a yawancin girke girke. Muhimman kayan haɗin miya tumatir, tattasai da tarugu don ƙara launi da yaji, albasa da tafarnuwa yana ƙara ƙamshi da ɗanɗano mai kyau. Mai oil ana amfani da manja ko man gyaɗa don dafa stew. Nama, kifi ko kaza don ƙara gina jiki da ƙamshin, gishiri da maggi don inganta ɗanɗano, curry, thyme da citta ga stew domin ƙara ƙamshi.

Feshin magunguna a gonaki. Feshin magunguna a gonaki yana da muhimmanci wajan kare amfanin gona daga ƙwari, ciyawa da cututuka. Ana amfani da magungunan feshi domin rage asaran amfanin gona da kuma tabbatar da girbi mai yawa da inganci. Wannan tsari yana taimaka wa wajan haɓɓaka noma tare da samar da lafiyayyan kayan gona, domin rage asaran amfanin gona da kuma tabbatar da girbi mai yawa da inganci. Wannan tsari yana da matuƙar tasiri wajan haɓɓaka noma tare da samar da lafiyayyan kayan gona.

Feshin magungunan ƙwari a gonaki. Feshin magungunan ƙwari yana da matuƙar muhimmanci wajan kare amfanin gona daga ƙwari da cututuka. Wannan tsari yana taimakawa wajan rage asaran amfanin gona da tabbatar da girbi mai inganci. Magungunan ƙwari da na taimakawa wajan kashe ciyayi masu lahani, ƙwari masu cin shuke shuke, da hana yaɗuwar cututuka a gonaki. Ana fesa magunguna ta hanyoyi daban daban kamar amfani da famfo na hannu, injin feshi, ko manyan girajen feshi. A manyan gonaki dole ne a bi dokokin feshi kaman amfani da madaidaicin adadin magani, nisantar iska mai ƙarfi, nisantar iska mai ƙarfi, da amfani da kayan kariya kaman safar hannu, rigar rufe jiki.

Ajiye amfanin gona domin kaiwa kasuwa mai bisa. Ajiye amfanin gona kafin kaiwa kasuwa mai nisa yana da matuƙar muhimmanci don tabbatar da cewa kayan suna isa cikin koshin lafiya, ba tare da lalacewa ba. Wannan tsari yana buƙatan kulawa da yanayin ajiya, kaman bushewar amfanin gona, tsafta wurin ajiya, da kuma kariya daga ƙwari, ko cututuka. Abinci kamar masara, shinkafa, wake, da kayan lambu suna buƙatar hanyoyi daban daban na ajiya domin su daidaita da yanayin tafiya mai nisa. Domin amfanin gona kamar hatsi da wake ana buƙatar bushewar su sosai kafin a zuba su cikin buhunna masu ƙarfi, da iska ke iya ratsawa don hana su yin tsami ko yaɗuwar ƙwari. Kayan lambu da kayan itatuwa ana amfani da firij ko kwanduna dake ba su iska, iska mai kyau don rage lalacewa, haka kuma domin rage asara ana amafani da tarkacen katako, ko robobi don kare kayyaki daga buguwa da juna yayin sufurin su.

Zan yi bayani a kan yadda kae adanan masara. Ana adana masara ne lokacin da aka tabbatad da, kafin ma a girbe ta, se an tabbatad da ta bushe yadda ya kamata, sannan se a sare ta, a zo wajen adana shi, se a sami mazubi me kyau ko irin roba rufaffe ko buhane masu kyau, buhanan adana. Su ma a tabbatad da su, busassu ne, babu damshi a jikin sa. Za a ɗura su a ciki, se a samu magani a saka a ciki na gudun kar ƙwari ko ƃeraye su taƃa. Sanna, za a samu ɗaki marar damshi shi ma nan; busasshen wuri, kuma idan lokacin da za a sa shi a ɗaki kar ya kasance an sa shi a, an manna shi da jikin bango ko da bangon ze sa; kasance me damshi. To, idan ya kasance dika waɗannan wuraren busassu ne, kuma bayan an sa me magani, in sha Aallahu, ze kai lo; ya zamanto lokaci zuwa lokaci ana zuwa ana dubawa, yanayin zaman sa, domin kiyaye ko da wani abu ze faru da shi. Da izinin Allah, duk lokacin da ake so ya kai za a samu wannan masaran lafiyansa lau, a taƙaice.

Farkon komai, asali da shiri. Farko shi ne matakin farko na kowane abu kodai a rayuwa, noma, ko kasuwanci. A duk wani aiki da ake son gudanarwa dole ne a fara da shirri mai kyau, wanda zai bad a tushe mai ƙarfin don cin ma nasara. Misali a harkan noma, farkon aiki yana ya fara ne da shirya ƙasa, zaɓin iri, da kula da yanayin muhalli domin tabbatar da girbi mai kyau. A rayuwa ma duk wata nasara tana buƙatar farawa mai kyau, dole ne mutun ya tsara abun da yake son yi, ya san inda zai dosa da kuma irin dabarun da zai yi amfani su. Farkon aiki yana da matuƙar muhimmanci domin idan aka yi da kyau zai rage matsaloli a gaba. Kuma zai ba da dama ga cigaba mai inganci.

a tsakiya tafiya abubuwa suna ɗaukan mataki na gaba inda suƙe haɗuwa da ƙalubale da mammaki wannan lokaci ne da ake gwada ƙarfi da himma yayin da abubuwa ke ƙara rikitarwa ƙuma hangen nisa yana afili tsakiyar itace inda a ke samun cangi ko cigaba inda ake rabe tsakanin nasara da ga zawa a wannan lokacin dola ne mutum ko labari yayi daidaitowa tsakanin abin da ya riga aka cimma da abin da aka gani ake abin da ke gaba wannan ke sa tsakiyan ya zama cike da abin da ke jan hankali domin ita itace ke bayar r da ma’anar tafiya gaba ɗaya gujin lokacin da yanayi ɓatar da kuma zuciya gaba ɗaya gujin lokacin da yanayi ɓatar da kuma zuciya

Tsari yana faraway ne daga hangen nesa, inda ake tsara hanya da matakai domin cim ma wani buri. Wannan lokaci ne na tattara kayan aiki, ilimi da abubuwa tare da gwagwarmayar fuskantar matsaloli yayin tafiya. Tsari yana buƙatar haƙuri, jajircewa da sauye-sauye da ake samu yayin aiwatar da, aiwatarwa. A yayin da ake tafiya daga tsari zuwa sakamako, ana samun canje-canje masu ma’ana wanda ke bayyana cigaba, cigaban abin da aka tsara. Da farko, yana samun gamsasshen tsari, yayin da aka fara ganin alamun nasara, wannan lokaci ne na kulawa da tabbatarwa, inda ake sarrafa duk wani matsala da ze iya kawo cikas ga wannan tasri da aka sa a gaba. A yayin da ake tafiya daga tsari zuwa sakamako ana samun canji masu ma’ana waɗanda ke bayyana cigaba, cigaban abin da aka tsara da farko.

ko kuma su zo suna zamantakewa wacce za su na wasanni kusa da gida. Yawanci wannan yara suna zama abokai ne tun daga karancin lokaci, wanda yawanci makabtan juna ne gidajensu na kusa da juna suna fitowa lokacin da babu karatu ko babu aiki suna wasanni kala-kala daban-daban. Shuka kuma yakan danganta da irin ƙyaun iri da yanayin wuri wanda akan yi amfani da abubuwan gargajiya da na zamani. Yakan kasance lokacin da za ka yi shuka akwai kaftu ko kafin zuwa kaftu kayayyaki irin na gargajiya kamar su balo ko wajen kwanciyar dabbobi a zuba shi kafin yin huɗa. Ko kafin a yi wannan kaftu ɗin. Yakan kasance bayan ya fito ya tsiro din ingancinsu ana amfani da takiirin na zamani, shi kuma yawan kaftu ko juya wuri shi ma ya kamata a yi taka tsantsan da shi. Sakamakon yaka iya kawo mutuwar guri da wuri da shi, ma'ana ya kashe ƙarfi wuri, to a sanadiyar haka akan dan dakatar da yawan juya shi. Yakan kasan ce dole sai an ba da

Juyar da ƙasa, yana da matiƙar mahimmanci wajen tabbatar da cewa, ƙasa tana shirye don zama me amfani. Wannan mataki yana ba da damar samun ingantacciyar ƙasa da ze tallafa wa shuka da samun gamsasshen girma. A cikin wannan tsari, ƙasa tana samun inganci, tana buɗe hanya ga sh; ga tushen shuki don samun ruwa da abinci wanda ke temakawa wajen samun amfani gona me yawa. A lokaci, a lokacin wani aikin manoma suna amfani da na’urori ko kayan aiki, musamman don samun sakamako me kyau. Yin wannan aiki da kyau, tana tabbatar da cewa ƙasa tana a; tana sanar da eh; tana sanad da shuka kyau; ta kasance me kyau ko kuma, ta fito cikin jin daɗi yadda ze kasance ba wani nakasu a tattare da shi.

Me siyad da tumatir, yana daga cikin masu sana’a s;s; sana’ar kasuwanci da ke bayar da mihimmiyar gudunmawa wajen samar da abinci ga aluma. Aiki ne da ke haɗa manoma da masu amfani da tumatir inda ake siyar da tumatir daga gona ko kasuwanni zuwa hannun masu cin abinci, ko masu amfani da su wajen girki. Me siyar da tumatir na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa tumatir yana isa ga masu buƙata cikin lokaci da kuma cikin yanayi me kyau. Dole ne me siyar da tumatir, ya kula da ingancin tumatir ɗin da yake siyarwa. Wannan, yana nufin samun kyawawan tumatir da aka girba cikin lokaci da kuma kula da a; adana ta, jigilar su cikin yanayi me kyau wajen guje wa lalalcewa. Hakan, me s; saya, me sayad da tumatir ɗin.

Jigilar amfanin gona yana da matuƙar muhimmanci wajen haɗa manoma da kasuwanni ko masu amfani da amfanin gona, wannan tsari yana nufin jigilar kayayyakin noma daga gonaki zuwa wuraren da za a siyar da su ko a sarrafa su. Jigilan ta amfanin gona yana taimakawa wajen tabbatar da cewa kayan gona sun isa kaman amfani da masu buƙatu da kuma ingantaccen yanayi, domin samun nasaran wannan tsari dole ne a kula da ingancin kayan jigila kamar motoci, babura ko kontena masu tsafta da dacewa. Hakanan dole ne ka yi la’akari da yanayin kayan da ake jigilan ta, idan wasu kayayyakin masu sauƙi ne suna da saurin lalacewa kaman in ce irin su tumatir ko irin su gwanda da kankana da kayan lambu, misali to dole ne a san yadda za a sarrafa su yadda za a ɗebe su domin isa ga masu shi a same shi yana da kyau bai lalace ba.

Jigilar amfanin gona a ƙauyuka yana taka muhimmiyan rawa wajen isar da kayayyakin abinci daga gonaki zuwa kasuwanni gida ko kusa. Wannan tsari yana amfani da abubuwan jigila na garagajiya kamar keke, Babura, doki da jakuna da keken shanu, wannan yana taimakawa wajen rage wahalan isar da kayayyakin gona zuwa ga masu amfani da su cikin yanayi mai sauƙi. A yawancin lokuta, jigilar kayan gona a ƙauyuka na fuskantan ƙalubale irin su rashin ingantattun hanyoyi da rashi isasshen kayan jigila da kuma matsalar lalacewan kayan gona yayin tafiya. Kayayyaki kaman kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa suna da saurin lalacewa don haka yana da muhimmanci yayin amfani da tsare tsare da rage wannan, a yayin lokuta jigila kayan gona a ƙauyuka na fuskantar ƙalubale irin su rashin ingancin hanyoyi a yayin jigila da lalacewar kayan gona yayin tafiya.

Gonar wake aloyi mai makwannii biyu, a gonae wake aloyin mai makwannii biyu ya shuka, shukar tana cikin matakin farko na girma idan take fitar da ganyaye kuma tana fara kafa tushe ƙarfi. Wannan lokaci ne mai mahimmanci don tabbatar da cewa wake ya isasshen ruwa iska oxygen da kuma abubuwa gina jiki daga ƙasa. Tsafta a ginar yana taimakawa wajen hana ciyawa kwace abinci daga wake. Wannan mataki akanfara lura da yuwuwar ƙwari ko cututtuka da za su iya cutar da shuka. Ana iya amfani da magunguna kashe ƙwari ko sinadarai masu lafiya don kare shuka. Haka ana bukata a kula da yanayin ruwa domin gujewa rasa ko yawan ruwa da zai iya lalata wannan shuka. A karshe wannan lokaci yana bukatar kulawa ta musamman da nuna cewa waken aloyin ya ci gaba da girma cikin lafiya, idan aka bi ƙa'idoji na shuka da kula gonar za ta samar da wake mai ƙyau da zai yi amfani ga manoma da kuma masu amfani da shi a gida ko kasuwa.

‘Ya’yan itatuwa da ba su girma ba, wato waɗanda ke cikin matakin farko na balaga suna da matuƙar muhimmanci a harkar gona da kasuwanci, a wannan lokaci ‘ya’yan itatuwan suna ɗauke da danshi sosai, kuma sun fi juriya ga lalacewa yayin sarrafa, su ko jigila wasu ana amfani da su a matsayin kayan marmari yayin da wasu ke buƙatar lokaci don balaga kafin a ci. Kulawa da ‘ya’yan itatuwa a wannan yanayi yana da muhimmanci domin kare su daga cututtuka da kwari, ana buƙatar isasshen ruwa, iska oxygen da abinci daga ƙasa domin su cigaba da girma cikin ƙoshin lafiya, haka kuma yanayin zafi da adanawa suna taka muhimmiyan rawa da tabbatar da cewa ba su lalace ba kafin su kai ga ɗiba. Kulawa da ‘ya’yan itatuwa masu wannan yana da muhimmanci sosai. A ƙarshe ‘ya’yan itatuwa da ba su girma ba suna wakiltan al’amuran cigaba.

Jiran abinci lokacin da ake dafawa, jiran abinci yayin da ake dafawa yayin da ake dafawa lokaci ne ke tattare da sha'awa da tsammani mai ƙyau, lokaci ne da ake kasancewa cike da kamshi dake tashi daga girki, yana tkara jin yunwa da ƙarfafa shaawa cin abincin duk da lokacin jira. Akwai farin ciki sanin cewa abincin da ake girkawa ya kasance mai daɗi da koshin lafiya. A wannan wurare akan yi amfani da lokaci wajen hira walwala ko tunanin alherin girkin. Wasu sukan taimaka wajen kammala girki kayan cin abinci kamar gyara taibur shirya abun sha wannan lokaci kuma yana zama mai ƙyau wajen haɗa kai da iyalai ko abokai yayin cin abinci. A karshe jira yayin da ake dagawa yana nuna muhimmancin hakuri da muhimmanci da girki ke da shi a al'adar mutanen. lokacin jira fa yana da ma'ana don samun abinci mai ƙyau, har ma yana ƙarfafa haɗin kai tsakanin waɗanda ke jirana abincin tare.

Yin ruwan shuke-shuen a “green house”, tsari ne da ke da mutukar mahimmanci domin tabbatad da lafiayr shuke-shuken da ake noman su a wannan yanayi. Me sarrafawa, wannan yana ba da damar shuke-shuken su sami isasshen damshi don girma. lafiya da kuma samar da amfanin gona me yawa. Hanya mafi kyau ita ce, amfani da tsarin banruwa mei sarrafa kansa “green irrigation”, wanda ke ba da ruwa kai-tsaye ga tushen shuki ba tare da ba ta ruwa ko, ƃata ruwa ko ƙarar; a; ƙarad da shi fiye da kima ba. A “green house”, yana da mahimmanci a lura da yanayin da shin; yanayin dashin ƙasa, danshin ƙasa da yanayin ɗumin muhalli don guje wa matsaloli kamar y; in yawan ruwa da zai iya haifar da ‘hunkus’ ko rashin ruwa da ze iya m; gurguntad da shuka, shuke-shuken. Yin amfani da ruwa, ze fi mei tsafta, temakawa wajen hana cututtuka ga -.

Mace a cikin gona tana taka muhimmiyar rawa, wajen aikin noma da samar da abinci. A matsayinta na me shuka, me girbi ko me siyar da kayan gona, tana bayar da gudunmawa sosai wajen tabbatar da cewa akwai wadatar abinci a gida da kasuwa. Tana gudanar da ayyuka dabandaban kamar noman; noman kansa shuka iri, yin ruwa da kula da amfanin gona har zuwa lokacin girba. Aiki a gona, yana buƙatar ƙarfi da haƙuri, kuma mace tana yin wannan, waɗannan tare da ƙwarewa. Duk da ƙalubale da ke tattare da yanayi gona kamar zafin rana, rashin kayan aiki ko kuma rashin isasshen ruwa, duk da wannan, tana taka muhimmiyar rawa wajen kula da tsari da tabbatar da aikin gona, aikin noma ya tafi yadda ya kamata. A ƙarshe, mace a gona ba; ba kawai tana aiki don tallafa wa iyalanta; iyalanta ba, har ma tana ƙara wa tattalin arziƙin al’uma ƙarfi.

Mata suka taka muhimmiyar y waje sarrafa rogo bayan girbi wanda ke ke da matuƙar muhimmanci wajen samar da abinci da sauransu. Bayan girbin rogo mata sukan fara da tsaftace su, kwasawa ko ɓarewa daga ɓawonsa. Sannan su. Ci gaba da sarrafa shi zua kayayyaki daban-daban kamar gari, fufu ko rogo mai bushewa. Wannan aiki yana ba su yana buƙatar ƙwarewa hakuri da jajircewa a yayin wannan tsari mata sukan yi wannan tsarn aiki na gargajiya ko na zamani dangane da yanayin muhallin da Kayan da ke da akwai. Hakan yana ƙara darajar rogo kuma yana ba da famar tsawaita lokaci a lokacin adanawa tare da samar da kayayyaki masu inganci da kasuwa ke buƙata. Tsafta da kula da ingancin sukan kasance a sahun gaba a lokacin sarrafa rogo don tabbatar da cewa kayan abinci suna da lafiya ga masu amfani da su. A ƙarshe aikin sarrafa rogo baya bayan girba yana ba mata damar samun riba tallaf awa iyalansu da tattalin arzikin gida.

Mata a noma. Mata da yara mahaifiyoyi mata a noma suna taka rawar gani wajen kula da dangi yayin kula da ayyukan gona duk da nauyin aikin gona, mace tana sarrafa lokacinta don ganin kula da jariri da kuma ganin kula da aikin gona kamar shuka, girbi da kuma sarrafa kayan gona. Wannan yana nuna jajircewan mata don samar da abinci ga iyalansu da kuma kansu a yayin da suke aiki a gonaki, mata sukan ɗauki jariransu tare suna amfani da hanyoyin gargajiya irin na ɗaure jariri a bayansu ko kafadunsu wannan yana ba su daman yin aiki tare da kula da lafiyar jariri duk da haka akwai ƙalubale na rashin isasshen lokacin hutawa da dammar samun kayan aiki da za su rage wahala. Taimaka ma mahaifiyoyi a wannan yanayi yana da muhimmanci tare da samar musu da kayan aiki na zamani, wuraren kula da yara a kusa da gonakinsu.

Mata suna taka muhimmiyar rawa a fannin sarrafa kayan gona, wanda ke haɓɓaka darajar amfanin gona bayan girbi. Amfanin aiki sarrafawa sukan tsaftace kayan gona kamar rogo masara wake ko shinkafa. Sannan su murƙushe busarwa ko ninka su zuwa kayayyaki masu amfani ko tsaba shuka. Wannan aiki yana buƙatar ƙwarewa ko tsafta a yayin aikin sarrafa kayan gona, mata sukan yi amfani da injina ninka murƙushewa ko injinan busarwa inda suna sama wa idan babu Kayan zamani sukan yi amfani da hanyoyi gargajiya kamar amfani da dutse ko tukwane, a wannan matakin tsafta da kumawa suna da matuƙar mahimmanci domin tabbatar da cewa kayan abincin da ake sarrafawa suna da lafiya ga masu amfani da su. A ƙarshe aikin sarrafa kayan gona ya samar ma mata damar sumun riba kula da iyalansu da kuma bayar da gudummawa ga tattalin arziki yare da samun kayna aiki na zamani da goro. Mata za su iya ƙara inganta sarrafa Kayan gona rage wahala buƙatar aikin noma mai daurewa

Mata a noma, aikin sarrafa kayan gona akeɓe. Mata suna gudanar da ayyukan gona a matakin dake ƙara darajan amfanin gona bayan girbi, wannan aiki ya haɗa da ɓarewa, wankewa, busarwa, niƙa ko murkushewa kayan abinci kamar rogo, masara, wake, da shinkafa. A yayin wannan tsari mata suna amfani da kwarewansu wajen sarrafa kayan kayan cikin tsafta don samar da kayayyaki masu inganci, don gida ko kasuwa lokacin sarrafa, sarrafawa a na ganin mata suna aiki a ƙoƙarin tsara kayan da tsara kayan da kyau wasu sukan yi amfani da injuna, injunan zamani yayin za wasu ke amfani da kayan gargajiyan. Wannan tsari yana buƙatan haɗin kai a wuri da lura da yanayin kayan da yanayin kayan don tabbatar da cewa ba su lalace ba, sarrafa kayan gona yana da mahinmanci wajen tsawaita rayuwan sarrafa kayan abinci da kuma rage asara bayan girki.

Ci gaban sarrafa kayan gona, a lokacin da ake ci gaban sarrafa kayan gona mata suna mba da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da kayan amfani gona sun zama suna da daraja. A wannan aikin na iya haɗawa da ɓarewa wanke kayayyaki murƙushewa niƙa busarwa ko haɗawa da kayan haɗin domin samar da abincin ko kayayyakin kasuwanci kamar gari, fufu ko mai. A wannan mataki mace tana amfani da ƙwarewa wajen sarrafa kayan cikin tsafta da kulawa. Ayyukan sarrafawa na ci gaba suna buƙatar kayan aiki masu inganci da kulawa da yanayin dake aiki, wasu mata sukan yi amfani da kayan aiki zamani kamar injinan niƙa ko murƙushewa don rage wahala da inganta aiki. Duk da haka, kayan zamani ba za su samu ba. Ana mfani da hanyoyin gargajiya kamar amfani da tukwane dutse, wannan tsari yana taimakawa wajen rage asarar amfani gona bayan girbi. A ƙarshe ci gaban sarrafa kayan gona da mata ke gudanarwa yana ba su damar samar da kayayyaki masu inganci da kuma karin riba yare da hora.

Kogi ko tabki pond da muhimmancinsa. Tabki pond wani muhimmin muhalli ne da ake amfani da shi don kiwon kifi, ajiyar ruwa da kuma noman ruwa. Tabkuna na iya kasancewa na halitta, ko waɗanda ake ginawa, wanda aka gina da hannu domin buƙatar noma ko kiwo. A yankuna da ke fama da ƙarancin ruwa tabki na taimakawa wajen adana ruwa don amfanin noma da shayar da dabbobi. A kiwon kifi ana tabbatar da cewa tabkin yana da tsafta, isashshen iska, a cikin ruwan da kariya daga ƙwari ko dabbobi da ke iya cutar da kifayen. A wasu wurare ana amfani da tabkuna wajen noman shinkafa ko wasu nau’ikan tsirrai.

Tsarin shuka. Tsarin shuka ƙananan shuke shuke seedling layout. Tsarin shuka seedling yana nufin yadda ake tsara wurin dasa tsirrai a gonaki ko lambuna, lumbu don inganta girman su da samun amfanin gona mai yawa. Wannan tsari yana buƙatar la'akari da sarari tsakanin shuke shuke, la'akari da nau'in shuke shuke, da kuma yanayin ƙasa don tabbatar da cewa kowane tsiro yana da isheshen ruwa, abinci da hasken rana. A cikin tsarin shuka seedling ana tabbatar da cewa an bawa kowane shuke shuke isheshen sarari don haɓɓakan shi gaban sa, misali shuke shuke kamar masara, ko wake suna buƙatar tazara, tazaran nisa tsakanin su domin gujewa cunkoson shuke shuke. A cikin yanayi green house ko lambu na zamani an fi amfani da tsarukan da suka haɗa da katako ko filaye na musanman don tabbatar da cewa kowanne tsiro yana da, yana samun ishashen ruwa da abinci.

Kogi ko tabki pond da muhimmancinsa. Tabki pond wani muhimmin muhalli ne da ake amfani da shi don kiwon kifi, ajiyar ruwa da kuma noman ruwa. Tabkuna na iya kasancewa na halitta, ko waɗanda ake ginawa, wanda aka gina da hannu domin buƙatar noma ko kiwo. A yankuna da ke fama da ƙarancin ruwa tabki na taimakawa wajen adana ruwa don amfanin noma da shayar da dabbobi. A kiwon kifi ana tabbatar da cewa tabkin yana da tsafta, isashshen iska, a cikin ruwan da kariya daga ƙwari ko dabbobi da ke iya cutar da kifayen. A wasu wurare ana amfani da tabkuna wajen noman shinkafa ko wasu nau’ikan tsirrai.

Shuke shuke ƙanana seedling da mahimmancin su. ƙananan shuke shuke seedling sune tsirrai masu tsawo daga iri bayan sun fara girma. Ana dasa su cikin filin noma, ko lambu bayan sun isa wani mataki na girma da zai iya jurewa canjin muhalli. Wannan tsari yana da muhimmanci a aikin noma, domin yana ba da damar sarrafa shuke shuke kafin a kaisu gona, wanda ke rage yawan asaran iri. Ana shuka iri a wuraren da aka tanada kamar container, rigunan fulawa, ko ɗakin noman green house. Ana basu ruwa, iska, da kariya daga rana mai tsanani ko ƙwari don tabbatar da lafiyar su bayan sun isa wani matakin girma, ana iya dasa su a ƙasa don cigaba da girma har zuwa girbi. Amfani da seedling yana taimaka wa wajan samun tsari masu ƙarfi, rage asaran iri, da inganta girbi. Hanyoyin kula dasu da kyau suna ƙarfafa shi gaban amfanin gona.